Na foto oyo namoni balakisi nga loboko ya ndeko moko ayali ko lakisa biso chenette oyo balataka pe aza nakati ya ndako .

Na bilili oyo nali komona balakisinga awa balabala ya mabele pe ya bato ya makolo namoni eza na kati ya zamba banzete eza ebele mpenza.

Na bilili oyo nali komona balakisinga awa eza na kati ya nganda namoni mutu moko na kati afandi pe namoni milangi mibale moko eza ya mai mosusu eza ya masanga na kamwa vert.

na bilili oyo nali komona motuka ya monene etelemi na balabala ya moindo motuka oyo eza ya pembe pe ezana balangi ya mosaka

Na foto oyo nali komona eza babuku ya bana-kalasi namoni bate bato na kati bazosolola pe bazoseka.

Na bilili oyo nali komona ndako ya mabanga pe ya molai namoni lopango pe namonikamwa nzete ya mokuse pembene ya lopango oyo ndako oyo eza ya kitoko.

Oyo nazali komona liboso na ngayi ezali bongo oyo babengi na anglais, memory card. Bakotisaka yango na telephone, na machine oto na appareil photo.

Awa namoni ba lakisi nga eza loboko ya ndeko moko ali kolakisa biso kisi oyo ya naturel mpona ya bana mike.

na foto oyo nali komona balakisinga awa balabala monene bamituka na kati pe na batu bazotambola pembe na balabala oyo namoni balupango pe namoni banzete ya milai

Awa namoni balakisi nga bato ebele bafandi likolo na bango na moni tente ya pembe pe namoni bandako ya milayi, na bamwinda na bango pe namoni ndeke moko aza liboso na bango, ezalii kodyembela bango.

Awa nayali komona balakisi nga ba fungulo oyo efungulaka ba mituka pe ba moto eza ebele na ndako oyo wana nde balakisi nga pe namoni batye yango na ndako ya balangi ya pembe.

Na bilili oyo toli komona balakisi nga wa eza mbeto batie ba drap ya ba fleur ya langi ya motani pe namoni kopo moko ya mafuta batiango likolo ya ana basi.

na bilili oyo ali komona balakesinga na kati ya lupango oyo amoni ntaba moko pe namoni amwa ndeke pembe na lupango ndeke oyo eza na balange ya pembe

Na bilili oyo nayali komona ba lakisi nga awa bana kelasi ya congo te nayali komona balati bilamba ya kelasi namoni ndako namoni banzete ya milai.

Nabilili oyo nalikomona Mayi yabusoto namoni balabala namani pe mibali pe basi bamituka pe banzete nabamituka ndenamoni

Na bilili oyo nali komona balakisinga awa eza balabala ya monene pe namoni ndako ya kitoko ya monene na kati na banzete kuna pe namoni ndako eza na balange ya mosaka.

Na bilili Oyo tozali komona ndeko ya maman Moko atier maboko na likolo Azo sala mosala naye

na bilili oyo nali komona balakisinga awa loboko ya ndeko mobali asimbi molangi moko ya kisi ya mai ya bana tali kolakisa biso pe etiango likolo ya mesa ya tapis.

Awa nazali komona balakisinga balabala ya mabele. Pe namoni na kati ya balabala oyo kamwa kabati ya kitoko. Na nsima na yango namoni ndako eali komona balakisi.

Na bilili oyo ezali komona balakisi-nga awa eza bukubuku ya bana-kalase babengi yango jebukine amoni batente mibale na kati.

na bilili oyo ali komona bandeko mibale pe namoni mituka mibale ndeko moko azosokola motuka oyo ya monene pe ya balangi ya moindo namoni banzete pembe na bamituka oyo

Awa namoni balakisinga kamwa sane moko ya kitoko ya masinga batiango likolo ya mesa me na kati ya sane oyo namoni batie biloko ya kolia eza na balangi ya motane ya pembe pe ya pono

Nabilili oyo twalikomona balabala wana batekisaka mituka namoni mutuka moko etelemi pembeni yandako yamolayi pe yakitoko namoni pe ndeko moko mobali atelemi pembeni ya lupango oyo

na bilili oyo nali komona balakisi ngawa aza mokonzi pe alati kitoko atelemi pe azoloba te nali komona balakisi ngawa

Na bilili oyo tozali komona awa zamba pe na ndako moko eza pembe na zamba oyo ndako ya kitoko za na balangi ya mosaka a kuna na moni bandako mibale ya milai.

Na bilili oyo toli komona bokonzi bazotuna ye biloko moko azoyebisa bango pe namoni papa mosusu aza pembeni naye pe ali kotala ye namoni pe bandako na bamituka.

Na photo oyo na moni balakisinga awa eza loboko ndeko moko asimbi carton oyo ya kisi nde nalikomona alakisinga awa.

Awa nayali komona ba lakisinga eza ba liputa ebele pe eza na ba langi ya bozinga ya longondo ya pondu ya motani pe namoni ba lakisinga.

Awa nali komona bapa ndeko mobali afandi alati bilamba ya basoda pe namoni na sima na ye na mwa dessin namoni na bendela pembeni na ye

Na bilili oyo ali komona mituka ebele na balabala pe namoni ndeko moko atelemi lati bilamba ya moindo amoni ndako ya molai pe ya kitoko.

Na bilili oyo nali komona balakisinga ya likolo ya mbeto batie basapatu mibale ya bamobali te namoni balakisinga.

Na bilili oyo nazali komona balakisi nga awa na messa eza biloko ya ménisier, namoni ba pence namoni ba marto namoni eloko mosusu eza na balangi ya moindo, ya mosaka pe ya lingondo.

Na bilili oyo nali komona ba lakisi nga sa ba kiti ya kitoko pe na ba mesa ebele, namoni bato bafandi kuna pembeni ka mwa ya ndako oyo eza na ba langi ya mosaka.

Na bilili oyo, nali komona balabala ya gudron. Pe na moni ndako moko ya kitoko pe ya molai . Namoni pe ba mituka mibale pempeni ya ndako oyo.

Na bilili oyo nali komona ba lakisi nga awa eza ndako ya molayi, nali komona motu pembeni te namoni pe ba lopango kuna namoni pe ba nzete.

Na bilili oyo toli komona lokolo moko ya sapato ya mobali batie yango na se, enali komona ba lakisi biso nde ezali.

Na bilili oyo nali komona ba lakisi nga awa eza ndako, ndako oyo eza nganda wana ba melaka masanga namoni ba billard namoni ba mwinda ebele namoni mpe ba masanga ebele na kati ya ndako oyo.

Na bilili oyo nazalikomona Awa mokolo moko ya mutu pe na moto pe na ba pneus ezali na balabala ndenazali komona awa balakisi ngai.

Awa, nali komona bana ebele bazo sakana. Balati bilamba ekokani, pe namoni lopango kuna ya balangi ya pembe. Ba lati bilamba ya motane, ya bozinga.

Ndeko Nagai Awa nali komona Awa atelemi Aza n'a bale n'a mabokoaye Alati jupe ya moyindo pembeni kuna nazomona ba nzete

na bilili oyo nali komona balakisinga awa eza buku ya bana nde nali komona balakisinga pe namoni na buku yoka mwa mbwa na se na papa moko

Na bilili oyo nali ko mona ba lakisi nga awa eza na kati ya ndako na moni ba kabati ébélé na ndako oyo pe ba fongoli yango nali ko mona eloko na kati te .

Na bilili oyo nali komona eza ka mwa dessin a tie mama oyo pe a fandi na kiti aza na ba langi ya pembe pe nali ko mona na photo oyo na moni ba langi ébélé.

Na bilili oyo nazali komona awa eza mayi namoni ba kiti ya plage namoni bache likolo ya ba kiti oyo pe namoni ba nzete kuna pe na mayi.

Na bilili oyo nazalikomona balakisinga ndako moko ya moke pe namoni ba bati yango eza yamabe namoni ba nzete ya Mikuse .

Na bilili oyo twali komona balabala na moni ba mituka etelemi pembeni na balabala oyo ebele pe namoni batu ebele bazo tambola pembeni ya balabala na moni pe ba nzete ya milayi.

Na foto oyo nali komona ba lakisi nga mesa, mesa oyo eza na ba kiti yango pe ba kiti oyo na mesa ekokani eza na ba langi ya longondo. Namoni bala bala namoni pe ba mituka pe namoni batu, bazo tambola na bala bala oyo.

na bilili oyo nali komona balakisinga basani misato basani oyo batiango likolo ya mesa pe na kati ya basani amoni bambuma kolia wana balobaka na maloba ya poto emb

Awa nali komona balakisi nga eza pwa pe eza na sani batiya yango likolo ya manzinze misusu

Awa nali komona ba lakisi nga ba ndeko mibali ba telemi, moko ali kokanga bango foto oyo mondele aza mokonzi ya mboka ya france.

Na bilili oyo tozali komona eza kamwa nganda wana bamelaka bamasanga, namoni bakiti ya pembe pe na bameza ya pembe libanda nde nali komona balakisi nga awa.

na foto oyo ali komona balakisinga awa eza batournevise pe bamarto na ba heceur nde balakisinga eza biloko ya mosai

Awa nazali komona balakisinga ndako ya molai mpeza ya congo a na kati ya lopango nde namoni balakisinga ndako oyo eza na balangi ya kitoko.

Na bilili oyo twali komona awa lakisi biso ndeko moko alati kitoko aza peme na balabala pe asimbi eloko moko eza na balange ya motane.

Na bilili oyo toali komona balakisi biso awa eza sani na kati ya sani amoni biloko ya kolia oyo eza balegime pe na baloso ya pembe.

Na bilili nazali komona awa, eza ba buku ébélé ya bana ya kelasi

Nabilili oyo nazali komona balakisinga milangi ebele ya bamafuta ya ko pakola

Na bilili oyo ali komona balakisinga motuka ya pembe etelemi pembena yango namoni ndako ya molayi pe na nzete pembeni na motuka oyo

na bilili oyo nali komona badessin namoni banyama ya zamba namoni pe banyama ya mai namoni banzete eza buku ya kalasi ya bana muke

Na bilili oyo nayali komona awa eza ebele eza na ba langi ya pondu, bilili oyo eza dongo dongo nde wana eza biloko ya kolia pe ezalaka malamu mpona sante.

Na bilili oyo ali komona bala bala kitoko, ba ndako ya milayi na ba lupango pembe na ba nzete ebele pe na moni na ba mituka na bala bala oyo.

Na bilili oyo namoni ba lakisi nga awa eza sani moko batie ba shokola likolo pe ya kitoko nde namoni ba lakisi nga awa.

Na foto oyo namoni ba ndako kuna ebele ya minene, namoni ba nzete pe namoni ka mwa ndako ya moke eza na ba langi ya motane awa namoni ndako mosusu ba bandi ko matisa yango.

na bilili oyo ali komona balakisinga mai ya minene pe na pembe na mai oyo ali komona zamba na bandako ebele pembe na mai

na bileli oyo nali komona awa balakisinga eza mwana mwasi moke bakangi esuki ya maboko malamu pe aza kitoko alati bilamba ya balangi ya pembe nde nali komona balakisinga

Na bilili oyo nali komona ba lakisi nga awa eza ndako ya kitoko, te namoni pe namoni bilamba likolo na ndako oyo eza na ba langi ya pondu pe na ba langi ya motani.

na pilili oyo ali komona balakisinga sapato ya bana y mibali bati yango na se na makaro te nali komona balakisinga

ane amoni bana-kisinga karton moko ya bacouleur ya bana kalase batiango likolo ya babuku pe likolo ya mesa te na likomone eza na balange ebele kati yango

na bilili oyo nali komona batie sani likolo ya meza ya kitoko na sani oyo eza ya pembe na kati ya sane amoni biloko kolia basosi bapondu ba misuni pe na pilipili mibale na kati

Na billi Oyo bazolakisa Nagai sani eza na mesa lokolo Nango eza bololo yakolia ézali loso

Na bilili oyo nali komona balakisi nga awa libanda namoni kiti ya manzenze, eza na ba langi ya pondu ,pe na ya motani Namoni pe nzete ya mokuse na sima ya kiti .

na bilili oyo nali komona balakisinga awa biloko ya kolia na moni fufu misunyi phondu fanta nde nali komona pilipili

Na bilili oyo nali komona balakisinga sapate moko ya plastice eza na balangi ya mosaka batiango na se pe na se namoni lange ya pembe na moindo.

babilili oyo nalikomona balakisinga or eza bandeko mibale baza na kati ya tre pe bali kobetana mapa moko atelemi liboso na bango mosusu oyo efandi kuna bamisusu batelemi pembeni na bakiti wana

Na bilili oyo nali komona balakisi biso ba sodat misato bafandisi bango nase ba misusu batelemi pe namoni ba armes na bango na se wana nde nali komona.

Na bilili oyo nali komona balakisi ngaawa eza logo ya ndako ya nzambe badevantiste eza na balangi mibale ya pembe na bozinga.

Na bilili oyo twali komona, awa balakisi nga ndeko moko asimbi molangi na maboko na ye molangi oyo eza ya mafuta mpona kopakola na nzoto ya motu.

Awa nali ko mona ba lakisi nga ndako, ndako oyo eza na Camera pe eza ndako ya ma bloque nde nali ko mona ba lakisi nga .

Na bilili oyo ali komona ba lakisi nga eza bendela pe eza likolo moni eza na ba langi misato langi ya pondu, ya motani, pe ya pembe.

awa na balabala oyo nali komona balakisinga motuka ya monene etelemi pe eza na balangi ebele nde nali komona balakisinga na foto oyo

na foto oyo ngana ali komona balakisinga loboko ya ndeko moko alatikamwa chane na loboko oyo pembe na ye namoni baflere mosusu na banzete balangi ya bomosaka pondu na pembe

Awa namoni balakisi nga nakati ya bureau namoni ba radio, calculatrice ba cahier, ba buku.

Na bilili oyo ali komona balakisinga bandako ya milai pe eza ya kitoko te bomituka na balabala na moto pe na bato bali kotambola amoni ndeko moko amati poto oyo ya courant.

na foto oyo nali komona olakisinga awa eza logo pe namoni na motu na kati ati bilamba ya pondu ya pembe ya moindo pe namoni eza na mbeli na maboko na ye

Awa nazali komona balakisinga bandeko ebele batelemi nalikokanga bango foto pe baza na kati ya ndako ya monene moni papa moko alati robe bamisusu balati kitoko mpenza.

aa namoni balakisingay garage wana basalaka bamituka pe namoni mituka mibale awa zali kosala yango namoni pe ba gaze mpembe na yango ndenezali komona balakisingaawa na foto oi

Na photo oyo nali ko mona ba lakisi nga awa eza ba râteau ébélé pe ba ti'ango na se , pene n'ango, na moni ba machine ya minene pe ya kitoko .

Na bilili oyo nali komona balakisi nga eza ndako ya monene ndako oyo eza kitoko, namoni motu moko kuna azotambola na kati ya ndako oyo, eza na balangi ya pembe pe ya moindo.

Nabilili oyo nazali komona ndako moko yakitoko ya molai pe ya monene namoni basilisi nanote bazo salayango kitoko

Na bilili oyo nali komona ba lakisi nga eza ba plastique ba bengaka yango ba coude, wana nde nali komona mpe eza ebele ba lakisi nga awa.

na bilili oyo tolikomona eza babuku tolikomona balikotalisa biso ndenge eza

Na bilili oyo nali ko mona ba lakisi nga balabala mabele na lupango ya kitoko pe lupango mosusu eza ya mabati . Na kati ya lupango na moni ndako na manzanza yango esi ebbi, ekufi eza ya kitoko te na kamwa nzete pembe .

na bilili oyo twali komona na makusa bakuli moko ya kitoko batiango likolo ya carton carton oyo ezalaka ya bavere wana nde na moni balakisinga

Na bilili oyo nazali komona balakisinga awa eza balabala ya kitoko, na se mai ebele namoni pe ba nzete ya mikuse pe ya milai namoni moto moko alati elamba ya pembe atelemi.

Na bilili oyo ali komona balakisi ngaawa moboku ya ndeko moko asimbi amwa carton na kati yango eza balate pepepeni na ye namoni mama mosusu atelemi namoni pe bacarton ebele na se.

na bilili oyo nali komona balakisinga awa eza bandeko mobale baza na kati ya terrein amoni kamwa ndako ya langi ya bozinga pempe na bango amoni nzete moko ya molai pe ya monene

Na bilili oyo nazalikomona balakisinga bandeko ba papa mibale batelemi baza na buku na maboko naye ba maman bafandi nase pe balati bilamba ekokani ya balangi ya pembe.

Ma bilili oyo nali komona mai ya monene pe namoni balabala ya kitoko namoni ndekomoka telemi na balabala oyo alati bilamba ya pembe pe ya moindo namoni pe banzete ya molai.

Na bilili oyo nali komona elakisi biso awa loboko ya ndeko moko ali komonisa biso oyo ya plastike ya kitoko

Na bilili oyo toli komona aolakisi nga eza logo. Logo oyo eza na ba langi ya motani, ya pembe, ya mosaka, ya moyindo.

Na bilili oyo toyali komona ba lakisi biso loboko ya ndeko moko mwana mwasi aza na loboko naye ka mwa copo wana batiaka bati na kati.

Awa nayali komona biloko ya ba mama pe bana basi balataka yango na nzoto na bango, pe namoni ba liputa likolo na yango.

Nabilili oyo nazalikomona balakisinga ba maman mibale moko asimbi ndeko naye na loboko nazalikomona pembeni nabango lopango pe wana bazalikotambula nazali komona mayi mingi na balabala oyo.

Na bilili oyo nazalikomona eza ekeko balatisi yango biloko na mutu batiye yango na likolo ya mesa nde nazomona Awa .

Na bilili oyo nali ko mona ba lakisi nga eza bendele ya mboka moko, bendele oyo eza na ba langi misato , langi ya lilala, ya pembe, pe ya pondu .

Na bilili oyo nali komona balakisi nga awa eza na kati ya boutique ya papeterie oyo batekisaka ba buku namoni na ba sashe misusu na kati ya base oyo.

Awa balakisi ngai balabala ya train pembeni nayango namoni ndako, kuna namoni lupango na ndako nakati namoni bato baza libanda batelemi moko amemi sac ya pembe na maboko naye.

Na photo balakisi ngai Awa balakisi ngai balabala Namoni mutuka moko , photo oyo eza na butu namoni ba mwinda pe namoni biloko ya kitoko na kati ya balabala oyo.

Nabilili oyo nalikomona Balabala pe naba mituka misatu na lupango moko ya pembe pe yapondu na ndako moko ya molayi nakati ya lupango oyo naba nzete

Photo oyo nazalikomona balakisinga Awa eza logo eza kitoko eza pe na ba langi pembe, pondu, motane.

na bilili oyo nali komona balakisinga awa eza ba etagere na bapapier ya minene oyo batiaka badese na kati te namoni balakisinga

awa namoni kamwa nyama moko ezalaka na kati ya banzete pe na bandako bati yango na se pe etelemi eza na balangi ya longondo nde namoni balakisi

na bilili oyo nalikomona bacarte ya mwana-mwasi pe mobali basepeli namoni bamituka etelemi pembe na balabala ekolo nango namoni banzete ya milai pe ya minene

Na bilili oyo nali komona wa ba ndeko mibale baza na camera, moko aza na sac naye na mokongo namoni ba ndako pe na moni ba nzete pembeni.

Photo oyo elakisi biso mesa lokolo ya mesa oyo batiye kamwa machine namonoko ya lopoto babengaka yango calculatrice

Na foto oyo nali komona ba lakisi nga awa eza ndako pe na lopango, awa na veranda namoni mo kiti moko ya kitoko pe namoni batie ba mouse na kati.

Na bilili oyo nali komona balaki nga eza buku ya bana-kalase, buku oyo babengi yango ya math nde namoni balakisi nga.

Na bilili oyo namoni mwana mwasi azo tambola pe alati bilamba ya moindo pe na sima naye namoni ndeko mosusu alali likolo ya libanga, namoni pe ba nzete ya molai.

Awa nali ko mona ba mafuta, mafuta ya bana basi nde nali komona ba lakisi nga awa. Moko eza na balangi ya moyindo pe ya pembe, misusu eza na ba langi ya pembe pe ya motane .

Na bilili oyo toali komona balakisi biso awa papa moko pe na mwana moke wana oyo aza mwana kalasi e na moni ba mosusu bafandi na bakiti.

Na bilili oyo nali komona ba lakisi nga awa eza ndeko moko mobali atelemi, pe na nsima na ye na moni ka mwa ndako ya manzanza pe ali kotala chamba oyo na ba langi ya pondu.

Na bilili oyo nali komona balakisinga ndako ya molai pe eza na kati ya lupango, lupango oyo batiango balangi ya moindo mpe za pembe na balabala mabele.

Na bilili oyo, nali komona balakisinga awa, eza sapato moko ya mwasi, pati yango eza na se. Pe eza na balangi ya bozinga, na balangi ya pembe, nde nali komona balakisi nga awa.

Awa namoni balakisinga ba mama mama moko afandi mwana aza liboso na ye na pembeni na ye namoni mama mosusu mama oyo aza liboso na nga bakangi ye suki malamu pe ya kitoko pe milayi.

Na bilili oyo nari komona balakisi nga awa eza babuku ebele, na kati ya babuku na moni batente na kati babengi yango jebukine.

Na bilili oyo nali komona balakisinga swa eza na zamba, nali komona banzete ebele pe ya milai nde balakisi nga.

Na bilili oyo nazali komona balakisi nga awa eza kisi ya komela kombo nango Anaflam batye yango nase.

Awa na moni balakisinga bamwa nzete bakangiyango na kamba ebele batiye yango liko na mesa yapembe pe na nzete oyo eza na balangi ya pondu.

Na bilili oyo nali komona awa eza bana kalasi. Namoni bafandi mama mosusu bafandi pe na se bana mosusu bafandi na se me bafandi na kiti te eza na kalasi na moni bakiti eza na balange ya pondu pe ya motani wana nde namoni balakisi ngai.

Awa namoni balakisi nga ndako ya monene ya molai na kati pe ya kitoko na nzete moko na kati pe libanda pene na lopango namoni ba nzete ya mikuse ndako oyo eza ambassade d'afrik du sude na kati ya mboka ya mozambike.

Na bilili oyo nali ko mona ba lakisi nga awa ndeko moko mobali aza na kati ya mayi, na moni pe ba nzete likolo na ye, pe na mwa bateau pembeni awa ya pembe na mabanga awa pembeni na bango .

Na foto oyo namoni ba lakisi nga ba ndeko mibale awa ba telemi, moko aza na balon na maboko na ye pe kuna namoni ba misusu ebele bazo kima ba misusu ba telemi namoni lupango ya molai pe na ba nzete ya molai.

Na bilili oyo nali komona biloko bali kotekisa ba savon eza na balangi ya bozinga misusu eza na balangi ya mosaka pe namoni biloko ya kolia na basache oyo.

Na bilili oyo na likomona eza buku ya bana calase mpe namoni bato batie bato na kati buku oyo eza na balangi eza na ba nzete eza na ba langi ya motane ya pembe te na likomona.

Na bilili oyo nali komona balakisinga likolo ya mesa babuku ya bana kalasi ebele buku oyo eza ya francais amoni bana mibale na kati ya buku oyo pe basepeli

Na foto oyo toali komona balakisi biso eza mapapa mibale batiango na se pe mapapa oyo eza ya basi nde nali komona eza na ba langi ya pembe.

na bilili oyo nali komona balakisinga eza ndako ya monene aeroport nali komona bato bazotambola na kati te nali komona balakisinga

Na bilili oyo nali komona ndeko moko afukami wana mwasi afandi, na kiti ndeko mosusu afandi na kiti pe namoni ba milangi ebele ya masanga, na basani ya biloko ya koliya, pe namoni bilamba kuna na nsima na bango.

Na bilili oyo nazali komona awa balakisi nga eza logo ya kitoko eza na langi ya moyindo na ya pembe wana nde balakisi nga na foto oyo.

Na bilili oyo nali komona ba lakisi nga na kati ya ndako ya kitoko, namoni ba kiti kuna eza na ba langi ya moyindo namoni ba fleure na kati pe namoni ba mwinda ya ndako oyo eza ya kitoko.

Na bilili oyo bazo lakisa nga nyama ya zamba , na liboso nango mai nyama yango ezali nzovu to na lopoto Elephant.

Na bilili oyo nali komona balakisinga awa eza sani, sani moko na kati namoni bambuma ya kolia pe namoni bavoka pembei na sani oyo.

Na bilili oyo nali komona balakisi nga bilamba ya liputa, pe eza ya kitoko, mosusu basi basilisi yango pati yango pembeni.

Na bilili oyo nazalikomona balakisinga Awa eza panquarte namoni ba mituka mibale ya bonzinga pe ya motani nde balakisi ngai.

Na bilili oyo, nali komona balakisi nga na kati ya mai. Nali komona bambisi eza ebele. Nali komona balakisinga awa.

Na bilili oyo nalikomona foto oyo emonani malamu te eza flou namoni eza meza na likolo ya meza namoni biloko ba kopo moko ya pembe pe namoni bakiti ya kitoko.

Na bilili oyo nali ko mona ba lakis inga na kati ya ndako, ndeko moko mokonzi a telemi na sale oyo, ali ko loba pe na moni eza ndako ya kitoko eza na ba mwinda ya kitoko .

Nabilili oyo nazalikomona balakisinga loboko yandeko moko azali KO talisa biso carton ya bic pe na mesa na ba buku ebele pembeni na maman moko afandi pembeni na ye.

Na foto oyo namoni balakisi nga awa eza papa moko eza na kati ya bireau. Pe namoni mashine liboso na ye pe na babuku na kamwa cope moko ya langi ya motane nte namoni balakisi nga.

Machini oyo tozomona na mesa, esalisaka batu pona konika biloko ya ndenge na ndenge lokola tomate, pilipili, kosala supu. Na lopoto babengi yango mixeur.

na bilili oyo nali komona eza ndako ya kitoko pe eza na bamilango mibale eza liboso ya balabala ya mabanga nde nali komona

na bilili oyo nali komona balakisinga awa eza motuka ya basoda pe baza ebele na motuka oyo balati basa po ekokani pe na kona namoni lupango ya manzanza ya balangi ya bozinga

Na bilili oyo nazali komona balakisi nga bana mibale ya basi pe moko ya molai mususu aza mukuse. Nazalaki komona ndenge bakangi bango suki ya kitoko pe ya molai.

Na bilili oyo nalikomona kilato moko batiango likolo ya mbeto, kilato oyo eza ya ba mobali nde nalikomona balakisi ngai.

Na bilili oyo nali komona loboko ya ndeko moko, boso naye namoni puku mpe puku oyo bapesi yango lilala moko.

Na bilili oyo ali komona awa ndeko mobali moko asimbi balo na maboko na ye namoni ndako ya monene namoni ndako ya moke pe namoni lopango.

Na bilili oyo ali komona balakisinga a likolo ya meza ya pembe eza baenvelope ya bakalatas za na balangi ya kaki nde namoni balakisinga.

Na bilili oyo nazali komona balakisi nga awa singa moko bato balataka na nzoto na bango, Nazali komona griffe na yango, pe batie yango likolo ya mbeto.

Na bilili oyo nazali komona balabala ya mabele namoni ba ndeko batelemi namoni mutuka ezo tambola ba nzete na lopango pe pancarte pembeni.

Na bilili oyo nali komona balakisi nga awa eza buku ya bana-kalasi pe bafungoli yango na kati ya buku namoni ba ndeke ebele pe ya kitoko.

Na bilili oyo nali ko mona likolo ya mesa eza carton ya kisi . Kisi oyo eza pona ko mela, nali ko mona ba lakisi nga awa .

na bilili oyo ali komona balakisinga ndeko moko mobali atelemi alati kupe ya mokuse pe aza na kati ya terin aza ye moko mosusu aza te

Nazali komona balakisi nga ba joueure na ba albitre batelemi mpona babango foto baza na kati ya terre ya mabele mpe kuna na monika mwa ndako eza na mabati ya langi ya motani na banzete ya milali.

Na bilili oyo nali komona awa eza bilato sapato mibale pe namoni ba bilamba na kati ya sapato oyo batye yango na se nde nalikomona awa.

Na bilili oyo, nali komona awa, eza kamwa mesa moko ya muke. Namoni eza ya kitoko ! Pe batia yango na balabala. Balabala oyo, eza ya gudron. Nde nali komona awa.

Na bilili oyo nazalikomona likolo ya mesa oyo eza ba manquillage ya Bana basi eza yakitoko eza na ba langi ya lilala, pembe na moyindo.

Na bilili oyo nali komona balakisinga ndeko mobali alati bilamba te pe atie maboko na ye likolo pe nali komona balakisinga.

Na bilili oyo, nazali komona salon pe namoni ba kiti ya kitoko namoni ba mesa pe namoni ba buku nde nazali komona ba lakisi nga Awa.

Na bilili oyo nali komona balakisinga awa eza ba sashe ebele na kati , namoni ba milangi ya masanga pe namoni balakisinga na kati ya ndako oyo.

Na bilili Oyo tozali komona batu baza n'a kati ya ndaku ya nzambe bazo sambela

Na bilili oyo to zali ko mona ba lakisi nga awa eza Vendée. Bendele eza na ba langi misato ya pembe, ya pondu pe ya motane .

Na bilili oyo nali komona ba lakisi nga eza na kati ya stade bato baza ebele pe ba joueur baza na kati, te nali komona namoni ba mosusu ba memi ba saki na bango na mokongo.

Na bilili oyo toali komona ba lakisi nga eza maboko ya ndeko moko ali kosala mayi awa, pe ba tuyau oyo eza na ba langi ya bozinga.

Na bilili oyo nazalaki komona balakisinga motuka moko ekwei pe namoni bato ebele bazali kotala ndenge motuka oyo ekweyi.

Na bilili oyo toali komona biloko ya kolia batiango na basani pe likolo ya mesa namoni vere moko eza na mai namoni fufu pondu pe na makayabo wana nde nali komona na pilipili.

Na foto oyo na moni balakisinga eza mwana mwasi aza kitoko pe asepeli alati biloko ya matoi bakati esuki malamu pe batie nzela na kati ya suki na ye.

Awa ! Namoni eza dessin , ya bamama mibale . bafandi pe baza na ba nzete na maboko na bango.

Nabilili oyo nazali komona balakisinga awa eza balabala namoni pe ndako eza nakati ya lopango lopango oyo eza nalingi ya mwindu pe ndako wana eza ya molai

Na bilili oyo ali komona mwana-mwasi bakangi ye suki ya molayi suki oyo eza na ba langi ya mosaka pe ye moko alati bilamba eza na ba langi ya motane.

Awa nali ko mona eza buku ya bana kelasi pe na buku oyo na moni ndeko moko azo mela masanga nde nali ko mona .

Na bilili oyo nali komona na kati ya wenze namoni bala bala, motuka moko za na ba langi ya pondu pe ya pembe na mwa piki piki na moni batu mibale bafandi na piki piki oyo.

Na bilili oyo nali komona balakisi nga awa eza ndako ya molai namoni biloko babali komonisa nga awa eza congo ya 1943.

Na bilili oyo nali komona awa eza bijouterie, nali komona biloko bana basi ba lataka na matoyi na bango te nali komona.

Na bilili oyo ali komona balakisinga balabala ya mabele pe na mai kati kati ya balabala oyo amoni bamituka amoni papa moko atelemi na balabala na ndako ya molai na lopango na banzete.

na bilili oyo nali komona bana kitoko bana mibale bafandi na nse balati bilamba ekokani te nali komona awa

Na bilili oyo nali komona balakisinga eza ndako, ndako basilsi yango te namoni ba bassin libanda pe namoni ba nzete libanda na bilamba ya bato mosusu libanda.

na bilili oyo nali komona balakisinga awa za stati ya ndeko mobali moni akufaki 2008 batie liboso ya ndako ya mulai

Na bilili oyo nali ko mona ba lakisi nga awa eza ba chenete pe na biloko ya matoyi ba lataka . Awa na kati ya ndako oyo eza bijouterie nde na moni ba lakisi nga .

Na bilili oyo nali komona eza ka mwa nyama ya mabe pe eliaka batu, etelemi namoni eza na ba langi ya pembe pe ya moyindo.

na foto oyo namoni balakisinga awa eza eleko oyo basi balataka na nzoto na bango mpe bati yango likolo ya meza ntinali komona balakisinga awa

Na foto oyo nali komona malakisi nga mama moko afandi pe ndeko mosusu atelemi mama oyo bakangi esuki pe malamu kitoko nde nali komona.

Awa nali komona balakisi nga balabala na mutuka eza na ba langi ya pondu, ya pembe, pe na ba mwa moyindo na kati ya mutuka oyo nali komona bato pe namoni ba ndako ya milayi pembeni nango.

na bilili oyo nali komona balakisi-ngawa ndako ya etage pe ya molai ya kitoko mpenza eza na bavitre ebele nde namoni pe na balangi yango eza ya kitoko

Na photo oyo balakisi ngai bana mibale batelemi na balabala, na maman na bango pembeni

Na photo oyo bolakisinga nalikomona eza logo ya lengo espresse ya ba avions nde nalikomona bolakisinga awa.

Na bilili oyo, nazalì komona balakisi nga balabala, na ba pancarte mibale. Pembeni ya balabala, namoni lupango, na kati yango namoni bandako pe banzete ebele.

Nabilili oyo azali komona bamilangi ebele ya ba mafuta ya bana pe nabato mikolo nde namoni balakisi nga awa

na bilili oyo twali komona balakisi biso bandeko mibale bafandi bazokanga basapato na bango malamu pe na moni balakisi nga

Na bilili oyo nazali komona loboko ya ndeko moko asimbi eloko na loboko naye

Awa nalikomona ndeko mobali alikotambola nabalabala namoni bandako yamikuse pembeni naye pe ndeko oyo azakotala na téléphone naye

Na foto oyo namoni balakisinga awa eza ya mwa na mwasi pe aza kitoko afandi na kiti ye pe alati bilamba ya lange ya pembe bakangi esuki malamu pe ya molai afandi na kati ya ndako.

Na bilili oyo azoli komona balakisinga nzete ya langi ya pondu pe eza na bambuma eza na balangi ya moyindo na motani pe na pembe.

Na bilili oyo nali komona balakisi biso awa eza bamayani ebele pe eza na balangi ya pondu na pembe e namoni balakisi.

Na bilili oyo nali komona balakisi ngawa eza bakolo ya mboka batelemi pe balati bakage ne ba mosusu baza na nsima na bango nde nali komona balakisi ngawa.

Nabilili oyo toli komona eza bandako ya mikepe ya milai. Na moni ba nzete ya mikepe ya milai bandako oyo eza, na balangi ya mosaka motane pe ya moindo.

Na bilili oyo nazomona awa eza kiti ya kitoko eza na ba langi ya pembe , pe na langi moindo, namoni mabanga na se pembe ya kiti .

Na logo oyo namoni balakisi nga eza ya kitoko, eza na ba langi ya motani ya pondu ya pembe na mosaka nde namoni balakisi nga na logo oyo.

Na bilili oyo nali komona bandeko mibale na mavere na bango mibal atine na bafantan na kati bafandi na nganda oyo te nali komona balakisi.

Na bilili oyo nali komona balakisi nga eza ka mwa machine oyo esalaka bilamba batiango likolo ya mesa, pe eza na balangi ya pembe , pe namoni bilamba na pembeni na yango.

Na bilili oyo, nali ko mona ba lakisi biso awa eza ba sani na kati na yango ba tié biloka ya kolia, misuni, ba fritte pe bavsalade. Ba tié yango likolo ya mesa pe nali ko mona ba lakisi nga .

Na foto oyo bo lakisi nga nali komona mwana mwasi moko ali ko tambola alati bilamba ya langi ya pembe na moindo, pe aza na kati ya nganda oyo nali komona ba mwinda ebele pe na ba kiti na ba masanga.

Na bilili oyo nali komona ba lakisi nga awa eza ba nzete ebele pe na ba machete, na ba râteau, na ba beche, na biloko nyonso ya mosala.

Na bilili oyo nali kovmona ba lakisi nga, eza na kati ya nganda, na moni likolo ya mesa oyo ba milangi ébélé ya masanga, pe na moni ba ndeko misusu ba telemi pembeni .

Na bilili oyo nali komona ba lakisi nga awa motuka moko etelemi na bala bala mabele, pembeni nango namoni mama moko afandi namoni mpe ba ndako ya mikuse.

Na bilili oyo nali ko mona ndako ya pembe pe lupango ya pembe, na moni ba nzete ya molayi na moni pe balabala ya goudron pe nali ko mona ba lakisi nga na photo oyo .

Na bilili oyo twali komona bana kalasi baza na kati ya kalasi baza na ba buku na bango namoni kalasi oyo eza ya bosoto.

Awa namoni bandeko ebele pe bamama moni babafre namoni balipango ya langi ya bozinga ndeko moko alati bilamba ya kitoko ya balangi ya motani mosusu ala aza na microfone alati bilamba ya longondo.

Awa namoni ba lakisi nga ndako ya molayi eza entreprise, te na ba langi ya longondo na mosaka nde namoni ba lakisi nga pe namoni pancarte likolo.

awa nali komona balakisinga mituka ya minene pe ya mike amoni bato bali kotambola pembe na balabala oyo pe namoni banzete na bamwinda na balabala

Na bilili oyo, nali komona balakisinga awa, loboko ya ndeko moko alakisi biso ; ba bik ebele mpenza na balangi ebele.

Na bilili oyo nali komona batie na sani likolo ya meza, meza oyo eza na ba langi ya motani na kati ya sani oyo namoni biloko basi ba lataka na matoyi na bango.

Mesa ya kitoko etandami na bileyi. Basani eza bongo na mbisi ba kalinga, sani mususu eza na kwanga, makemba na soso ba tumba.

Na bilili oyo tozali komona, awa balakisi nga babeti ndembo ,basi pe mibali namoni mama moko a telemi alati bilambali maputa pe aza na sakosh na ye na loboko namoni mpe ba ndako na banzete .

Na bilili oyo nali komona balakisinga bana mibale pe bakitoko, moko te mabolongo na se pe nali komona awa.

Na bilili oyo nali komona balakisinga na kati ya ndako oyo, ndako bakiti na bameza likolo ya meza namoni babuku mibale.

Na bilili oyo na zali ko mona ba lakisi nga awa, eza na kati ya sale na moni bato ébélé pe ba lati bilamba ya ba langi ya pembe, motane, moyindo, mosaka pe na moni ba kalitasi awa na mesa .

Na bilili oyo twali komona ba lakisi biso eza nzungu, na nzungu oyo na kati yango tomoni pondu eza na ba langi ya pondu kaka pondu oyo ezalaka mpona kolia.

Na bilili oyo nali komona balakisinga awa eza biloko bana basi balataka pe na moni ba sac na bango ba liputa pe na ba sapo pe kuna namoni ba ndeko misusu bafandi.

na bilili oyo nali komona balakisi nga awa eza libanda mai mpe na banzete ebele na kati ya mai oyo pe pembeni te nali komona balakisi nga awa

Na Bilili , oyo nazali komona balakisi nga! eza na kati ya zamba namoni, ba nzete milayi , namoni ba nzete, oyo eza na balangi ya pondu.

Na bilili nazomona balakisi nga awa, eza sapato moko, batie yango nase

Awa nali komona ndako oyo na moni bato mibale bafandi mosusu atelemi mamoni ma futa mamoni ma parfum ba savo te namoni.

Na bilili oyo nali komona balakisinga awa ezaka mwa ndeke moko ya zamba etelemi likolo ya nzete kauki ndeke oyo eza na balangi ya bozinga nde namoni balakisinga awa.

Awa nali komona balakisinga eza bendela ya mboka moko bendela oyo eza na balangi ya mosaka ya pembe ya motani pe ya bozinga.

Awa, nali komona ba lakisi nga, eza buku ya bana kalasi. Eza buku moko te, eza ebele. Na kati ya buku oyo, na moni tintin moko na mwasi pe na mobali. Buku oyo, ba bengi yango je bukine.

Na bilili oyo nalikomona likolo na mesa eza kisi ya nzoka nde nalikomona alakisi ngawa.

Na bilili oyo nali komona awa balakisinga eza bakiti ya kitoko ya badivin pe na moni wana basalaka bambeto na kati ya lopango na moni ndako mosusu ya manzanza.

Na bilili oyo nalikomona balakisinga bandako ebele pe namoni banzete ebele balakisinga mapp oyo.

Na bilili oyo nalikomona balakisi ngai Awa eza ndako wana babenga yango bijouterie na moni ba bague pe ba chenette yabana basi balataka yango na nzoto nabango ndenazali komona ba.

awa nali komona famille papa moko mama moko pe na bana mibale balati bilamba ekokani pe baza na kati ya ndako namoni bakiti namoni pe na basani pembeni

Awa nali komona ba lakisi nga eza shop ya ba fungulu, ya ba disk, ba milangi moko boye biloko nyonso ya mosala nde ba lakisi nga awa.

Na bilili oyo nga nali komona ba lakisi nga bala bala, mpe nali komona yango malamu te nde foto ezali bato bazo tambola na bala bala oyo namoni pancarte moko ya 4G.

Na bilili oyo ali komona bandeko ebele pe namoni bamituka etelemi nde babisi namoni bandako ya milai pe ya kitoko.

Na bilili oyo ali komona malakisi biso awa eza buku ya bana calase namoni mwana moko ya kitoko na kati ya buku oyo me buku oyo eza ya anglais nde nali komona malakisi ngai.

Na bilili oyo nali komona ba lakisi nga awa eza bendela na mpe na ba langi ya motani, ya pembe, na langi ya pondu, te nali komona ba lakisi nga.

Na bilili oyo nazali komona balakisi nga eza sapato ya kitoko batye yango na se nde nazali komona..

Awa namoni balakisinga kabati kabati oyo namoni ba mashine na kati pe ebati yango na kati ya ndako kabati oyo eza ya banzete

Na bilili oyo bali komona balakisinga awa eza bendela kasi bendela oyo eza na balangi misato langi ya bozinga ya pembe pe ya motani.

Na bilili oyo tozali komona ndeko mobali moko atelemi na balabala

Na bilili oyo toali komona zakamwa karton bali komonisa biso karton ya kisi nde toli komona eza na balangi ya lilala ya pondu ya pembe pe ya mosaka.

Na bilili oyo nali komona balakisinga awa lopango ya ndeko moko namoni ndako ya pembe na ba fleur pe na ba nzete ya milayi namoni pe ba mwinda na kati ya lopango.

Na bilili oyo nali komona mwana kitoko mwana mwasi alati bilamba ya milayi alati mpe ba sapato ba kangi suki na ye malamu alati bilamba eza na ba langi ya pembe nde nali komona balakisi nga.

Nabilili oyo nazali komona balakisinga awa eza babuku na bacarton naki batiye biloko na bango bacarton wana batiye yango likolo ya mesa

Na photo oyo nazali komona balakisinga awa eza namoni mai na ba bateau ebele ya monene naka ya mai namoni pe bamituka na ba contelle ebele

Na bilili oyo nazalikomona balakisinga nga Awa eza Bana basi pe ba mibale baza nasima balakisi bilamba ya maputa baza kati ya ndako bazoko bina nzembo nabango.

Na bilili oyo nali komona balakisinga eza babuku ebele moko oyo nali komona eza na balange ebele eza buku ya bana-kalasi wana babengi yango gramere.

Na bilili oyo nazalikomona balakisinga carton oyo ya kisi eza na balangi ebele pe ndeko moko asimbi yango na loboko.

Na bilili oyo nali komona awa eza sapato, sapato oyo eza mokolo moko batie yango likolo ya meza. Meza oyo eza na ba langi ya pembe, pe ya moyindo, sapato oyo eza na ba langi ya mosaka.

Na bilili oyo nali komona ndako ya molayi, pe namoni banzete na likolo ,kamwa nzete moko ka esi ekiti pembeni na ndako oyo .

Na bilili oyo nali komona balabala ya goudron pe ya mabele na lopango ya molai pe na banzete ebele pembe na lopango oyo nde namoni balakisi biso awa.

Na bilili oyo nazalikomona Awa eza carton ya kisi, eza carton oyo eza na ba langi ya pembe na motani.

Na bilili oyo twali komona awa motuka etelemi na balabala mabele pe papa moko azo sokola ba pneu ya mutuka oyo papa oyo alati kitoko namoni motuka mosusu liboso nango pe namoni ndako ya molayi pembeni na yango.

Na bilili oyo nali komona sapato ya bana basi mibale nte ba lakisi nga awa, sapato oyo eza ya kitoko nali komona eza na ba langi ya pondu te na moni pe na mosaka.

na bilili oyo toali komona balabala ya mabele me na balabala oyo ali komona mai ebele pe namoni mutuka ezotambola na kati ya mai oyo namoni pe bandako ya mikuse pembe na balabala ya mai

Na bilili oyo nazali komona awa eza nyama ya zamba namoni etelemi likolo ya nzete nde namoni balakisi nga.

Na bilili oyo nga na zali ko mona ba lakisi nga batu bakolo baza na kati ya ndako pe bazo sala ba misala na bango ya ntango nyonso, moko a telemi pe ali ko solola na bango .

Nabilili oyo nazalikomona balakisinga loboko yandeko moko pe alati biloko balataka na loboko ba chenette pe atiye loboko naye likolo ya nzete ya balangi bonzinga.

Na billi Oyo namini balikisi nagai bakisi biso eaa logo ya cheval NDE ba lakisi bison Awa ezay London

Na bilili oyo, toza komona ba lakisi nga eza na kati ya mai. Mai ebele, pe namoni bambisi ; mbisi moko ya monene, pe bambisi ebele ya mike.

Na bilili oyo, na zali komona awa, balakisi biso bandako ya kitoko misato, pe ekokani ya milai. Eza na balangi ya pembe na moindo.

Na foto oyo sikoyo balakisinga ndeko moko mobali etelemi na nsima ya motuka oyo na moni ya pembe, motuka oyo ememi ba nzete pembeni nkuna, namoni bandako mosusu pe na bato nde na moni balakisinga.

Na bilili oyo ali komona eza bendela, bendela oyo eza ya Nba namoni motu na kati pe alati bilamba ya moyindo.

Na bilili oyo nazali balakisi nga awa, eza balabala, naba moto, eza na kati ya wenze

Awa namoni balakisinga eza mbinika batiango likolo ya mesa pe namoni batiango na moto eza ya kitoko eza na balange ya rose.

Na bilili oyo nazalikomona balakisinga Awa eza ba singa ya moto eza na ba langi ya motani pe na moyindo batiye yango na mesa.

Oyo nali komona balakisinga eza sapato moko ya mibali batiyango na se namoni eza na balangi ebele.

Na bilili oyo tozali komona ba ndeko ndeko moko aza likolo mosusu aza nase baali ba pesana maboko pe namoni ba mosusu baali kotala bango.

Na bilili oyo ali komona balabala ya monene, motuka moko etelemi pembe na balabala, mama moko azotambola pembeni na lupango oyo, na kati ya lupango namoni ndako moko ya molai pe namoni bendela mibale liboso na yango na bamituka na kati.

Na foto oyo nali komona balabala ya goudron. Na moni mutuka monene pe ya moke. Na moni ba ndako ya molai. Nde nali ko mona pe na moni ba nzete.

Na bilili oyo nali komona ba lakisi nga ba sani mibale batie ngo likolo ya meza ya moyindo sani moko nali komona loso na pondu, kati ya pondu namoni madesu sani mosusu eza ya pondu na madesu namoni pe na pili pili.

Na bilili oyo nali komona balakisinga awa eza ba sapatu ebana basi sapatu ya kitoko bati yango likolo ya tapi nde balakisinga awa.

Na bilili oyo tozali komona bambuma oyo baliaka batiyango likolo ya mesa. Pe na moni kamwa yana yango pembeni eza na balangi ya mosaka.

Na foto oyo nali komona balakisinga awa ndeko mobali pe moninga na ye mosusu nali komona balikotia balangi na ndako nde nali komona balakisinga awa.

Na bilili oyo nazomona balakisi ngai eza buku eza likolo ya mesa namoni Bana mibale nakati ya buku oyo eza ya mathématique.

Awa nazali komona mwana moko ya mokolo aza mwasi bazosala mutuka na bango namoni balabala na ndako kuna pe namoni bosoto.

Na bilili oyo na li komona eza babuku ya bana kalasi babuku oyo babengaka yango wapiti namoni bana mibale na kati ya buku oyo.

Na bilili oyo nazali komona balakisinga bandako ya kitoko ekomami Kikolo « victoria mall »pe na ba montre. Na balabala namoni ba mituka namoni pancarte moni ndeko moko afandi na se ya montre oyo.

Na bilili oyo nali komona ba lakisi nga nzete oyo ba kati yango, pe na ba mwa nzete ya mikuse pembeni na yango na kamwa lopango te nali komona ba lakisi nga.

Awa nali komona balakisi nga eza kokomanga oyo bato bamelaka bapasuli kokomanga misusu na misusu bapasuli yango te, batie yango likolo ya mesa.

Na bilili oyo nalikomona awa balakisinga eza mabanga oyo batiyango na sache eza na balangi ya moyindo pe ya mosaka te nalikomona.

Foto oyo, nali komona motuka moko etelemi liboso ya ndako ya molayi ezali pe na lopango na yango liboso ya balabala.

Na bilili oyo nayali komona batie na se eza biloko ya kolia na kati ya salade wana ba lobaka yango kokombre eza na ba langi ya pondu.

Na bilili oyo nali komona biloko ya kolia pe ya kitoko namoni pilipili , namoni mbisi na kati ya ndunda wana nde balakisi nga na foto oyo.

Na bilili oyo nali komona balakisingawa eza bakarton ya kisi te na moni balakisingaw pe bati yango na se bekarto ya minene mpenza.

Awa nali komona ba kolo mboka bafandi na mesa, namoni ba bandele pe namoni bendela namoni pe ba buku.

Na bilili oyo nali komona ba lakisi nga Awa eza biloko ya kolia, batie ngo likolo ya mesa pe na sani ya pembe. Nali komona ba brochete, na mbisi, na ba pondu, na pili pili na kati nde namoni ba lakisi.

Na bilili oyo nayali komona ba lakisi nga emoteure ya motuka ba tia yango na se pe esi ekufi eza ya malamu te.

na foto oyo nali komona balakisinga awa papa moko pe aza na mwana na ye asimbi mwana na yena moni bamosusu bafandi aza na balabala pe foto oyo eza ya butu nde nali komona balakisinga

Na bilili oyo nali komona balabala ndeko moko ali kotambola na balabala pe namoni ba pneu ya mituka pembeni namoni ba ndako pe na ba mituka misusu na balabala oyo nde namoni balakisinga na ba ndako.

Na bilili oyo nayali komona na mesa oyo namoni sani namoni pe biloko ya kolia nde ba lakisinga awa pe biloko oyo ya ko lia eza ya kitoko ezalaka na sucre na kati.

Na bilili oyo nali komona ba lakisi nga awa eza carton ya kisi batie yango likolo ya mesa, kisi oyo ezalaka mpona ya komela soki motu azangi vitamine nde nali komona ba lakisi nga.

Na foto oyo nali komona balakisinga eza na kati ya ndako ya kitoko namoni bakiti namoni bamwinda pe namoni batu batelemi pembeni na bakiti oyo.

Awa nali komona. balakisinga eza singa singa ya mashine oyo bati yango na se eza na balangi ya pembe pe na balangi ya moyindo.

Na bilili oyo nazo komona ndako ya kitoko eza na balangi ya pembe namoni nzete pembeni ya ndako wana ya molayi pe namoni mulango bafungoli yango.

na bilili oyo nali komona wana mwasi ali komona ndenge bakangi ye suki ya molai pe ya kitoko suki oyo eza na balange ya moindo

Bendele ya mboka Rwana, ezali bongo na langi ya bozinga, ya mosaka na ya pondu na moyi ya mosaka.

Na bilili oyo nali komona ba mama mibale bafandi bali kosala biloko ya ndako biloko ya kolia pe na a nsima na bango namoni mabanga pe na banzeta.

Na foto oyo na moni ba lakisi eza na kati ya ndako na moni ba kopo ya mikuse pe na kopo mosusu batie ba fleure na kati.

Awa namoni banzete bakati yango namoni pe bapine moko na banzete ya mikuse pe ya milai na kamwa ya lopango pembeni.

Na bilili oyo nayali komona ba lakisi nga eza logo ya mituka nde namoni balakisi nga eza na ba langi ya pembe na bozinga.

Na bilili oyo nali komona carton moko ya kisi babengi yango miltivine eza a vitamine mpona sante ya mutu.

Na bilili oyo nali komona balakisi nga awa eza ba mambengeti mibale pe ba mashine bazosala ba mafuta nde nali komona.

Na bilili oyo nali komona bo lakisi nga awa sani ya pembe batie yango likolo ya mesa, na kati ya sani oyo namoni matembele eza biloko ya kolia nde ba lakisi nga eza na ba langi ya pondu.

na bilili oyo nali komona ndeko mobali afandi kati ya radio pe namoni mwana-mwasi kuna aza na babuku pe atie lobuku na ye na monoko te nali komona balakisina

Na bilili oyo ali komona balakisinga awa eza babuku ebele yapana kalase bati yango na se nde bali komonisa biso.

Awa, na zali komona balakisi biso papetherie. Namoni babuku ebele, pe babike, ba sizo. Pe namoni ba étageur ya minene, pe ya milai nde namoni balakisi.

Na bileli oyo nali komona balakisinga awa eza logo logo oyo babengi yango bsi eza na balangi ya pembe na bozinga nde namoni balakisinga na logo oyo.

Na foto oyo namoni balakisi nga awa eza sapato moko ya ndeko mobali ya langi ya pembe na motane batye yango likolo ya tapis ya langi ya moyindo pe na langi ya pembe ndé yango namoni balakisi nga awa.

Na bilili oyo nali komona balakisi nga bato ebele bali kokima pe bali kotambola likolo ya mayi ba memi biloko na bango bakiti ba mbabula ba bidon ba mbeto namoni pe papa moko na kati na bango namoni ba nzete kuna pe na ndako.

Na foto oyo namoni ba lakisi nga awa loboko ya ndeko moko mobali, asimbi pe ali ko lakisa nga sache oyo na kati yango eza ba biki ebele ya ba langi ebele.

Nabilili oyo nalikomona balakisinga awa eza bakiti yasika pe balikotekisayango pe balakisinga bakiti oyo eza yakitoko pe eza nabalangi ya bozinga na pembe nde namoni balakisinga

Awa nalikomona kamwa ngende moko elali likolo ya nzete Awa nalikomona ba nzete ebele.

Na bilili oyo nali komona ba lakisi nga Awa eza mwana-mwasi pe aza mondele, nde nali komona bakangi ye suki ya pembe pe bakangi yango malamu.

Na bilili oyo nali komona balakisinga mwaka bat ya kitoko ya mokuse za na balangi ya pembe na langi ya mbwe.

Na bilili oyo nali komona balabala pe na moni lopango, lopango oyo eza nganda wana bamelaka ba masanga aza na balangi ya motane, pe namoni banzete namoni mituka moto pe bandako ya monene.

Na bilili oyo twali komona awa likolo ya meza namoni batie sani moko ya pembe namoni biloko ya kolia mbisi pe pilipili na loso nde nali komona awa.

Na billi Oyo balikisi nagai Awa eaa na kati ya nzamba balikisi nagai biloko ebele pee Nazi mona moto epeli

awa namoni balaki singa bamama ebele batelemi pe bali kotekisa batomate na bango na moni mpe eza ndenge na wenzi me basalaka groupe na bango nde nali komona

Na foto oyo nali komona ba lakisi nga wa ba papa mibale ba fandi na kati ya bureau bali kosolola pe pembeni na bango namoni bendela mibale, telemi te namoni balakisi nga wa.

na foto oyo nali komona balakisinga awa eza buku ya bana-kalase mpe batiango likolo ya mesa. buku oyo eza ya dramere pe namoni batem pe mibale na kati ya buku oyo

Na bilili oyo nali komona balabala ya gudron pe banzete ya mokuse namoni lopango ya molai pe namoni na ndako na kati ya lopango oyo.

Na bilili oyo nali komona balakisi nga awa eza ba buku ebele ya bana kalasi omoni bana kalasi mibale na kati ya buku oyo.

Na bilili oyo nali komona bolakisi nga awa basi misato baza kitoko balati bilamba eza na balangi ya pembe ,ya motani, pe basepeli.

Awa yali komona balakisa Nagai bendela bendela Oyo eza na langi misatu bakangi oyó eza ya lilala ya mosaka pe ya motame nakati pee nazomona ka nyama moko

Na bilili oyo nazali komona liboso awa likolo ya meza jinja ba citron na verre batye nakati biloko ya komela.

na bilili oyo nali komona balakisi nga owa eza na kati ya kartier na moni bapapa bafandi moko atelemi na babuku na babiki liboso na bango pe na balate pe kuna na moni bamama bafandi na se ya ndako

Na bilili oyo nali komona balakisi nga awa balabala ya mabele ,pe na banzete ya mikusi pembe na balabala namoni lupango ,pe namoni bandako na kati ya balupango na yango.

Na bilili oyo nali komona balakisi nga karton moko ya kisi ya komela eza na ba langi ya motane , langi ya pondu na langi ya pembe, batie yango likolo ya meza ya pembe na kati ya ndaku oyo.

Na bilili oyo zali komona foto ya mwana mobale moko aza na kati ya sport aza karateka akangi miso na ye amoni bandeko mibale misusu aza kuna pembele na ye.

Na bilili oyo nali ko mona ba lakisi nga eza sapato moko ba tiango na se. Sapato oyo eza ya kitoko mpona ya mibali.

na bilili oyo ali komona balakisinga karton ya mashine oyo babengaka yango blander pe naali komona balakisinga awa pe eza ya sika

Na bilili oyo twali komona balakisinga awa eza bana mibale moko alati makulungulu mosusu alati lipapa moko alati bilamba likolo te mosusu alati.

Na bilili oyo nali ko mona ba lakisi nga awa eza buku ya kudes ya bana, na moni mama moko na bana mibale pe na moni ba misusu kuna pembeni te ba lakisi nga .

Na bilili oyo alikomona eza ba kiti ya kitoko ya salon bazosala yango namoni ndeko mosusu atelemi pembeni ya ba kiti oyo alati bilamba eza na ba langi ya moyindo.

Na bilili oyo nali komona balakisinga awa eza lupango ya kitoko eza na balangi ya motane, na kati ya lupango oyo namoni ndako ya kitoko mpenza.

Na Photo oyo na moni ba lakisi nga sapato moko ba ttié likolo ya tapis. Sapato oyo eza ya kala, eza ya sika te nde na moni ba lakisi nga .

Na bileli oyo nali komona balakisinga a eza armoire ya mokuse pe ya kitoko batiango libanda pe bali kotekisa yango namoni babiloko mosusu kuna pembe na yango.

Na foto oyo nali komona balakisinga awa eza biloko ya mosala na moni ba marteau, na moni ba hequer pe na ba outil mosusu.

Awa namoni balakisi nga ! motuka moko Etelemi kuna pembeni ya balabala na moni pe bakiti ya kitoko, basali yango na ba nzete na kamwa bassin pembeni na yango.

Na bilili oyo nali komona balakisinga ba kopo ya manzanza ebele ya sardine, pe nali komona batie yango likolo ya mesa bazotekisa eza na Langi ya motane, n'a se bazotekisa PE ba maki.

Awa na na moni bal akisi nga ba sachets ebele, na kati yango na moni ba chaînes oyo ba lataka na maboko pe na nzoto, eza na ba langi ébélé .

Awa nali komona balakisinga eza kamwa bwate ya bage ya bana mwasi balataka na loboko na bango pe batia yango likolo ya meza ya pembe

Na bilili oyo nali ko mona ba lakisi nga awa eza mayi pe ba ndako ya milayi ya kitoko na ba ndako misusu ya mikuse na ba nzete nde na moni ba lakisi nga na photo .

Awa yali komona nyama Moko ya Kitoko Wana balobaka ya go Eza cheval etelemi na nzamba namoni ba nzete yamokuse

Na bilili oyo nali komona balakisinga kamwasani na ekombona yango cafe batiango na se na bacaro te nali komona balai.

Na bilili oyo tozali komona balakisi nga awa, ezali bongo béndélé

Nabilili oyo nazli komona na balabala mituka pe bana kelasi bazotambola pembeni ya balabala oyo pe namoni ba ndako pembeni ya balabala

Na bilili oyo nazali komona eza ba kiti balatisi yango liputa pe namoni meza nayango eza kitoko.

Na foto oyo nali komona eza logo ya groupe te balakisi nga eza na balangi ya orange na pembe na moyindo'

Awa tozali komona, balakisi ngai molangi ya mafuta oyo batiaka na biloko ya kolia

Na bilili oyo nali komona bacarton mibale ya kisi kisi oyo ezalaka mpona komela ya mokongo te namoni balakisi nga awa.

Na bilili oyo nali ko mona ba lakisi nga ba mwa nyama ya njeleri njenje oyo e zalaka na kati ya mabele, na nyama ya butamu ba liaka yango .

Na bilili oyo nazalikomona komona balakisi ngai eza ba kiti ya banzete namoni pe na nakiti ya plastique eza na balangi ebele pe ma moto pembeni nayango.

Na bilili oyo nalikomona balakisinga eza buku namoni bana mike na kati ya book oyo pe namoni libanga moko ya monene pe namoni banzete ya ebele.

Na bilili oyo nali komona awa ba lakisi nga eza biloko ya bana kalasi, namoni ba buku ebele mpe namoni ba bic nde nali komona ba lakisi nga awa.

Na bilili nazali komona, balakisi ngai awa, eza ba tata mingi batelemi pe balati bilamba yabomesano

na bilili oyo nali komona balakisinga awa eza bendela oyo namoni balange na kati langi ya bozinga ya motani ya pondu pe ya pembe

na bilili oyo nali komona balakisi biso eza logo ya institution ya mosala moko boye eza na balangi ya pondo ya bozinga ya pembe

Na bilili oyo tozali komona balabala pe namoni ba mituka mibale ekokani ezotambola na balabala oyo namoni banzete ya milai pembeni ya balabala.

Na bilili oyo tozali komona alakisi biso eza nzete moko ya molayi pe namoni ba mwa nyama likolo ya nzete oyo eza na ba langi ya motane pe ya moyindo.

Awa nali komona balakisinga bandeko misato baza na kati ya mai na bato ndeko mosusu atelemi pembe na mai nali komona azanaka mwa nzete atiyango na mai.

Na bilili oyo nazali komona balakisi ngaya likolo ya mesa na sani ya pembe, batie na kati biloko y kolia bambisi pilipili pe bandisi pembeni.

Na foto oyo namoni eza motuka namoni a motuka oyo bato baza na kati namoni bamosusu batelemi bazoluka bato mpona baya bakotana kati ya motuka oyo.

Awa, na moni ba lakisi nga, ba buku ya kalase. Ba tie yango likolo ya makolo ya ndeko moko. Buku oyo na moni eza na kamwa nyama na kati. Oyo nyama ba bengaka yango teteble.

Na bilili oyo nali ko mona buku ya bana kelasi pe buku oyo eza likolo ya makolo ya ndeko moko, na buku oyo na moni kamwa niama nde nali ko mona ba lakisi .

Na bilili oyo nali komona balakisinga awa, eza babuku bakai ya bana-kalasi eza ya sika pe eza ebele nde nali komona na kati ya ndako oyo, namoni mpe kamwa sachet likolo ya babuku oyo.

Na bilili oyo twali komona awa balakisi biso ndeko moko asimbi boroso oyo pe eza likolo ya liputa ya kitoko.

Na bilili oyo nali komona ba lakisi nga awa eza kati ya hotel ndako ya molayi, na biloko ya komela pembeni na ba chips ya kolia na moni pe mayi ya piscine.

Na bilili oyo nazali komona balakisi ngai awa mwana mwasi afandi na kiti pe alati bilamba eza na langi ya moyindo pe bakangi ye suki malamu pe kitoko.

Na bilili oyo nali komona balakisinga awa eza karton ya kisi ya komela nkombona ango pedazole te namoni balakisinga.

Awa namoni bandeko ebele maye balati ba kash tete wana bato ba cash ne baza na basak na bango bana basi pe ba mobali.

Na bilili oyo nali ko mona ba lakisi nga eza logo ya salon de coiffure, na moni ba sizeau, na biloko mosusu, logo oyo eza na ba langi ya pembe ya moyindo pe na mosaka .

Na bilili Oyo namoni bazo lakisa na ba mikonzi

Na bilili oyo tozali komona eza mesa na bakiti yango kiti mibale mesa moko mesa oyo bati yango badekoration ya kitoko mpenza nde ali komona awa.

Na bilili oyo nali komona balakisinga bandeko baza na kati ya ndako liboso na bango namoni mesa pe bali kosala bamosala na bango y ntango nyonso awa na meza oyo.

Na bilili oyo nali komona balakisinga awa eza sapatu ya mibali, batie yango likolo ya ba karo sapatu oyo eza ya kitoko pe ya malamu eza na ba langi ya kitoko.

Awa na foto oyo nali komona ba lakisi nga ma ka mwa mpaka eza na ba langi ya pembe ya pe ya moyindo, namoni mokolo moko ya motu alati sapato ya pembe pe ya bozinga.

Awa nali komona buku na buku oyo namoni basoda namoni ba ndako na kati ya buku oyo ba ndako ya molayi buku oyo ezalaka ya bana kalasi nde nali komona balakisi nga.

Na bilili oyo nazalikomona balakisinga eza mutuka pe namoni moteur ya mutuka nakati nde nazalikomona balakisinga nga Awa.

Na bilili oyo alikomona lokamwa loboko ya ndeko mobali asimbi buku oyo alikomonisa nga banyameza na kati ya buku oyo.

Na foto oyo namoni balakisi nga mituka mibale ya pembe na ya mayi ya pondu ndeko moko mobali atelemi pembeni namoni ndako ya langi ya mosaka namoni lopango na moni ba nzete na balabala.

na bilili oyo toali komona balakisi nga awa eza mbisi mbisi oyo eza kitoko pe tekauki eza na balangi ya moindo

Na bilili oyo nali komona balakisinga awa eza biloko ya kolia ,ba mbuma pe eza ebele batiango likolo ya mesa ,ba mbuma oyo eza na balangi ya longondo, nde nali komona balakisi nga awa.

Na bilili oyo nazali komona mabele, nzete ya mikuse ndako ya mabati namoni ndako ya mukuse na ba nzete pembeni.

Na bilili oyo nali komona balakisinga eza liloko ya kolia ntiango na kati ya basache pe batiango likolo ya meza ya pembe e nali komona balakisinga.

Na bilili oyo nali ko mona foto ba lakisi nga. Eza balabala ya kitoko. Pe namoni ba mwinda ya malamu pembeni na balabala oyo. Na moni ba mituka etelemi ba misusu ezo tambola. Na moni pe mai ebele na moni na ba ndako ya kitoko.

Na bilili oyo ali komona ndeko mobali moko pe aza na kati ya mayi, pembeni na ye namoni ba mayani ya zala na ba langi ya pondu.

Nabilili oyo nalikomona ndeko mwasi atelemi pe alati bilamba ya kitoko azalibanda pe amemi sake naye naloboko

Awa nali komona ba lakisi nga molangi moko ya mafuta, molangi oyo batie yango na se kuna pe namoni libanga moko ya monene na molangi oyo namoni kamwa mwana ya kebele.

Na bilili oyo nali komona kamwa étagere batiye na kati ba kaye ya minene pe ya mike ya mikuse, na ba buku na ba ciseaux pe na biloko misusu ba latte.

Na bilili oyo nali ko mona bo lakisi nga awa eza mwana mwasi pe aza kitoko, ali ko monisa biso ndenge ba kangi ye suki ya maboko pe ba tie biloko ya ba singa na kati ya motu na ye .

Na bilili oyo nali komona balakisinga awa na etagere oyo eza milangi ya mafuta ya ba mama ezalaka kitoko pona kopakola na nzoto ya ba mama.

Na bilili Oyo Nayali komona nyama Ezra naba langi ebele Ezra na kati ya mayi

Na foto oyo nali komona ba lakisi nga awa ndeko mobali moko atelemi pe alati bilamba ya pembe, namoni pe ba misusu ba lali na se pe nali komona ba nzete kuna.

Na bilili oyo, nali komona balakisi nga lupango. Pembeni na lupango, ali komona motuka ya monene, oyo esalaka babalabala. Pe etelemi na balabala ya mabele.

na bilili oyo nali komona bakartos mibale babengi yango navigatore nde nali komona balakisinga

Na bilili oyo toalikomona photo balakisi nga eza pancarte ya entreprise moko, eza na balangi ya pondu ,ya pembe ,pe ya moindo.

Na bilili oyo nali komona balakisinga eza logo ya ozenial ya 2022 mpenza na balangi ebele.

Awa nali komona foto ba lakisi nga awa eza bilamba ya bana basi, basali yango na liputa na na ba langi ya bozinga mosaka pe moyindo.

Na bilili oyo nali komona balakisinga awa, eza bakisi kisi ya bana ya komela nde balakisinga na foto oyo.

Na bilili oyo nali komona balakisinga eza buku na buku oyo namoni mwana moko alati bilamba te pe afandi nde nali komona balakisinga.

Na bilili oyo nali komona ba lakisi nga awa bendela oyo ba matisi yango likolo eza na ba langi misato ya moyindo, ya montane, pe ya mosaka.

Awa namoni ba lakisinga carton ya kisi ya nzoto ya moto pe carton oyo namoni na nsima nango kamwa ndako ya mabati na ba nzete.

Na bilili oyo nazali komona eza molangi moko ya kisi na tali malamu eza kisi ya mai ya bana eza parasetamor pe namoni ka mwa molangi ya pembe eza likolo ya meza oyo.

Awa nali komona ba lakisi nga bala bala ya kitoko pe na kati ya bala bala oyo namoni motuka moko ya bisi, eza na ba langi ya pembe na ba mwa ndako na ba nzete kuna.

Na foto oyo nali komona yango malamu te, eza floux, namoni ba polisi ebele pe namoni ba ndako ya minene ya milai pe ya mikuse.

Na bilili oyo nali komona balakisinga awa eza ba alimentation na kati na moni bamilangi ebele milangi ya milki ya shokola pe ba biscuit.

Na bilili oyo nali komona ba lakisi nga ba carton mibale na kati ya ba carton namoni ba bic na kati, carton oyo batie yango likolo ya mesa.

Na bilili oyo nali ko mona ba lakisi nga eza carton ya kisi ya ko mela . Carton oyo ya kisi na moni bato baza na kati , bali ko lakisa nga nde bazali .

Nabilili oyo nazaliko mona balakisi nga mwana mwasi pe aza kitoko akangi miso naye alati biloko ya matoi pe bakangiye suki malamu nde namoni bala kisinga awa.

Na bilili oyo nali komona balakisi nga awa likolo ya meza ya pembe eza bakisi ya pembe pe nali komona balakisi nga awa.

Na bilili oyo nali komona eza na kati ya wenze, namoni ba sapato ebele ya bana basi eza ya kala te eza ya sika pe namoni kuna ba meche.

Na bilili oyo nazali komona balakisi nga awa eza ba ndeko mibale balati bilamba eza na langi ya pembe ceinture ya langi ya motane sima na bango namoni ndako.

Na bilili oyo nali komona balakisinga eza ba carton ebele na kati eza ba bilamba ya bana mike nde nali komona balakisinga.

Na bilili oyo bazolakisa biso saani ya langi ya mayi ya pondu nakati namoni biloko yako lya batye yango likolo ya mesa.

Na foto Oyo balakisi Ngai mwasi Moko Azo sala ba Biloko ya electricite

Awanamoni balakisi ngai eza panquarte namoni Mwana mwasi pe Mino naye libanda alati bilamba ya maputa na kitambala ya maputa pe aza kitoko.

Na bilili oyo nali komona balakisi yanga eza buku ya bana-kalase, namoni eza ba science technologie mpe nali komona na buku oyo balakisinga awa.

awa nali komona balakisi nga basapato mibale ya mibali badiango likolo ya carton yango eza na balangi ya moindo

Na restaurant ba memeli mutu, sani eza na loso na pondu ya madesu na tomson pembeni na mwa pilipili.

Na bilili oyo nali komona mwana mwasi afandi pe aza kitoko alati biloko ya matoyi pe bakangi ye suki malamu nde nali komona ba lakisinga awa.

Na foto oyo namoni balakisi nga ba ndeko mibale moko aza papa alati teni civile mosusu alati teni ya ba soda, na kati ya bala bala namoni mituka eza tambola pe eza na ba langi ya pembe na bondu namoni pe ba nzete ya molai na ba ndako ya mikuse kati kati ya ba nzete oyo.

Na bilili oyo nazali komona balakisi nga eza na ndako bana bafandi nase baza kolya namoni maman atelemi apesi bango mokongo mobali afandi na kiti.

Na bilili oyo nali komona ba lakisi nga eza ndako ya kitoko ya molayi mpenza, eza na kati ya ya lupango pa me namoni ba bengi yango hôtel.

na bilili oyo nali komona kamwa ndeke ya kitoko pe eza na balangi ebele nali komona langi ya pembe ya motane ya bozinga pe ya moindo.

Na foto oyo nali komona ba nzete ya ebele mpenza pe nali komona ndako moko ya molayi kuna pe namoni mosusu ya mokuse, ba silisi yango te nde nali komona awa.

Naza komona balakisinga na kati ya terrain oyo bajoueure balati bilamba eza na balangi ya bozinga moindo mosaka pe moindo namoni mpe na bakiti na bango eza na balangi ya motani.

na bilili oyo twalikomona awa za mesa pe likola mesa oyo batie ba pondu likolo alikomona babusoto na se ya mesa oyo

Na bilili oyo ali komona balakisinga awa etageure moko pe namoni bamafuta ebele na boni na bakarton na kati na yango eza ba tibe.

Na bilili oyo nali komona awa eza ba carton ebele ya ba kisi, kisi ya mayani nde nali komona.

Awa na moni balakisi nga ba fleur pembenî na ndako. Pe na moni, eza pembenî na fondation. Ba fleur oyo, eza na ba langi ya pondu. Pembeni na ngo, na moni lopango ya ndako.

Na bilili oyo namoni loboko ya ndeko mobali asimbi ka mwa kopo ya kisi, pe na ba biloko misusu eza na se.

Awa na kati ya ndako oyo namoni bamicrofone mibale nde nalikomona eza studio ya musike nde namoni bamicrofone oyo bati yango likolo ya mesa.

awa nali komona balakisinga sapate moko eza na balangi ya motane na balase ya pembe batiango na se na likolo ya tapi eza na balangi ya pembe na moindo

Na photo Oyo nali konona balakisi Nagai Awa maman moko mbakangiye suki suki Wana eza ya Langi ya mosaka pee ya kitiko

Na bilili oyo nali komona balakisinga awa eza motuka moko etelemi motuka monene mpenza. namona nsima yango nzete ya balangi ya pembe mpeza ya molangi.

Na bilili oyo nali komona balakisi nga awa sapato ya ndeko mobali batiango likolo ya tapi na kati ya ndako na kati ya sapato oyo namoni ka mwa choks ya langi ya motani to balakisi nga awa.

Na foto oyo nali komona balakisi ngaawa za ya mwana mwasi aza kitoko pe bakangi esuki malamu alati na biloko ya matoi na ye.

Na bilili oyo nali komona balakisinga awa motuka ya monene na kati ya balabala motuka mosusu e liboso na yango bandeko mibale na peme ya balabala namoni bandako pe namoni ndeko moklati bilamba ya balangi ya bozinga.

na foto oyo ali komona awa eza bandeko ebele bafandi bapapa baza liboso moko asimbisani alati pe chapeou na nsima ya bango namoni bamama ebele bafandi pe

Na foto oyo ba nalikomona awa eza ndako ya molai pe nalikomona eza centre nationale ya football nde nalikomona balakisi NGA.

Awa nazali komona balakisinga bandeko ya mibali batelemi pe moko aza na bakalatasi na maboko naye yapembe kuna pe namoni banzete

Na bilili oyo nali komona ba ndeko pembeni na mayi namoni ba bato pe namoni mai ya munene, namoni mpe ba ndako ya milayi kuna namoni na ba nzete pembeni nango nde ba lakisi ngai.

Awa na foto oyo nayali komona biloko ya kolia batie yango na se pe namoni eza na sani ya pembe nayali komona carote, pilipili, mbinzo nde nayali komona.

Na bilili nali komoni bazolakisa Ngai ezali ba maman bafandi na se Moko Azo kanga mususu suki

Na bilili nazali komona awa, eza lopango, lopango nakati namoni ndaku moko ya molayi

Na bilili oyo nali komona balakisi nga ndaku ya molai, namoni mituka ya mine etelemi pembeni ya ndaku oyo pe liboso balabala nali komona ba mituka oyo eza na balangi ya moindo moko eza na langi ya bozinga.

Awa nali ko mona bato ba telemi pe ba kokani, ba mobali pe basi ba lati kitoko, na moni wana ba telemi eza na ba langi ya motane .

Na bilili oyo aanali komona balakisinga eza baetageur ebele na kati ya ndako oyo pe namoni mwinda likolo na yango eza ndako ya kitoko.

Nabilili oyo nalikomona balakisinga banganga batelemi liboso yandako oyowana balati bakashine bakangi bongo photo nde namoni

Awa nali komoni ba Karo ya kangi ya pembe lokolo Nango esa ba sapatu ya kangi ya pembe

Na bilili oyo nali ko mona ba lakisi nga awa na moni ndeko moko papa aza na mwana na ye ya mwasi. Ba telemi liboso ya ndako na bango. Na moni mwana oyo alati robe moko ya kitoko mpenza.

Na bilili oyo balakisi biso Awa eza maman na Mwana naye , Mwana naye ba kangiye suki malamu pe na maman naye Bakangiye suki malamu.

na foto oyo alikomona mituka mibale ebetani mitu moko epasuki pe etelemi namoni mutuka oyo ya langi ya motane ekotisi mutu na ye na bisi oyo pe namoni banzete

Awa nalikomona loboko ya ndeko moko likomonisa biso carton oyo ya kisi pembeni na ye namoni ndeko mosusu alati bilamba ya liputa.

na bilili oyo nali komona balakisinga karton ya kisi batiango likolo ya mbeto na karton oyo namoni mwana moko mondele epe abeli nali komona balakisinga

Na billi Oyo Nayali komona eza mutuka Oyo eaa na kangi ya mosaka na mihindo

Awa namoni, balakisi nga ba moteure ya mutuka. Batie ba motere mibale na se. Pe namoni, kamwa bilamba pembeni na yango. Wana nde nali komona balakisi nga na foto oyo.

Na bilili oyo twali komona balakisinga etageur batie ba kopo ya ba mafuta ya ko pakola na nzoto ya bana-basi nde namoni pe namoni ba carton misusu na se.

Na photo Oyo namoni balakisinagai Awa ezakamwa logo ya capagni Moko boue eaa nana Langi ya pembe pe ya moyindo

Na bilili oyo tozali komona balakisinga eza ba buku ya bana kelase na kati ya buku oyo namoni na mwa dese anime balati yango bilamba yalangi ya motani buku oyo eza ya francais.

Na foto oyo balakisi nga eza libanga moko ya monene pe namoni lipapu moko ya soso nase nde nazali komona balakisinga.

Na bilili Oyo bazali komona ba tier mbeli eaa likolo ya mesa

Na bilili oyo nayali komona balakisi nga awa, eza nganda namoni ba verre mibale batie na kati ba masanga pe namoni molangi moka ya masanga namoni pe na basani na ba tele commande pembeni.

Nabilili oyo nazali komona balakisinga awa eza panquarte batiye ba frigo baloko ebele yandako

Na foto oyo nazali komona balakisi nga papa moko amemi bana naye mibale bana basi pe bafandi liboso ya ndako na bango moko alati bilamba ya langi ya bozenga mosusu bilamba ya gris.

na bilili oyo toali komona ndako ya monene pe na banzete eza na kati ya ndako oyo namoni pe batie monima moko liboso ya ndako oyo

Na bilili oyo nali komona awa eza ya bakonzi, bato ba kolo bafandi na ndako oyo ba mosusu bafandi liboso na bango pe namoni mondele moko wana nde nali komona awa.

Na bilili oyo toza komona awa eza na kati ya ndako, na chambre wana bato balalaka na moni mbeto ya bakolo pe namoni mbeto ya mwana moke namoni pe na mwinda pembe na mbeto .

awa nali komona balakisinga kalase ya bana y mike na monimama mokafandi liboso ya bana oyo nde nali komona pe balati basapo ya pembe na mituna bango balati pe bilamba ekokani

Na bilili oyo nazali ko mona ndako , na ba nzete, pembeni nayango wenze eza pe wana.

na bilili oyo nali komona bato mibale mwana moke pe moto moko mokolo aza mwasi bali kotala liboso ya lopango oyo ya balangi ya motani. mama oyo bakangi esuki pe suki nayi eza na balangi ya mosaka

Na bilili oyo nali komona balakisinga awa na kati ya magazin nali komona bali kotekisa biloko namoni bamafuta ya motuka.

Na bilili oyo twali komona awa eza biloko ya kalase nde nali komona eza na balange ya moindo motane bozinga pembe.

Na bilili oyo nali komona balakisinga awa eza na ndako ya mosala namoni mama moko namoni basake pe na baliputa na bango te bali kotekisa.

Na foto oyo, nazalì komona motuka monene mpenza. Namoni ememi mapine likolo na yango. Eza na balangi ya pembe, ya pondu, ya moindo, pe ya montane.

Awa nali komona me balupango na liboso ya lupango oyo namoni bakabati mibale ya mokuse pe ya mila,i pe eza ya kitoko eza na balangi ya kitoko.

Na bilili oyo nali komona za buku batie likolo ya mesa na kati ya buku oyo nazali komona batu ebele na kati pe eza na balangi ebele.

Na bilili oyo nali komona balakisinga awa na wenze, makemba bambuma kolia ba orange te namoni banzete pembena yango.

Na bilili oyo nali komona balakisinga ,awa eza logo oyo eza kitoko eza logo ya club eza na ba langi ya bozinga , langi moindo langi ya pembe ,langi ya motani.

Na bilili oyo nali komona ba lakisi nga awa ba buku ya bana-kalasi ebele te nali komona balakisinga awa namoni kabati mpe za na kati ya ndako.

Na bilili oyo nayali komona ba lakisi nga meza ya kitoko likolo ya meza oyo namoni fungolao, ba fungolaka robine pe na ba mituka.

Na bilili oyo nali komona ba lakisi nga ndeko papa moko atelemi pe alati kitoko aza mokonzi, na nsima na ye namoni soda mosusu atelemi te nali komona.

na bilili oyo ali komona balakisi nga awa eza basapatu ya basoda te namoni pe batia yango likolo ya mbeto mbeto oyo eza na balangi ya motani sapatu oyo eza na balangi ya moindo

na bilili oyo nali komona balakisi nga awa eza sapato ya mwana moke abengaka yango bakeche eza mibale pe bati yango na se eza na balangi ya pembe

Na moni balakisinga ndako ya molai pe ya kitoko eza na ba langi ya pembe pe na ba fenetre nango namoni eza na ba langi ya pembe nde namoni ba lakisinga.

Awa nalikomona balakisi nga na ka mwa nzete oyo ka mwa nyama ba bengaka yango cameleon changé couler, nde nali komona balakisi nga na foto oyo.

Na bilili oyo nazali komona balakisi nga mwa mwana mwasi kitoko bakangiye suki malamu mikuse pe alati ecouteure na matoi na ye.

Na foto oyo namoni ba lakisi nga eza ba karton nde nayali komona ba lakisi nga ba karton oyo eza ebele ba tia yango na kati ya ndako.

Awa nali komona ndeko moko mobali li kotambola na bala bala ye moko alati cupe pe likolo alati bilamba eza na langi ya pembe, bala bala namoni pe ba ndako pembeni na ye.

Kamwa ndako ya mabanga, balakisi la vierge Marie na l'enfant Jesus nakati.

Na bilili oyo nalikomona eza kalasi nali komona bana ebele bana calase balati bilamba ya kalasi pe namoni moko mokolo atelemi na kati ya bana oyo pe namoni ba kalasi na bango.

Nabililioyo nalikomona balakisinga awa ndeko mwasi atelemi pembeni ya mutuka pe loboko naye atiye yango na mutuka ya langi ya pembe alati bilamba ya maputa

Na bilili oyo nali komona balakisi-nga eza mai ebele pe namoni nyama ya mai na kati nali komona liso na yango.

Na bilili oyo nali komona kiti moko pembeni ya nzete, namoni nzete namoni kamwa ndako na ba kiti zana ba langi ya motani namoni motuka moko etelemi pe namoni ndako ya molayi ya kitoko.

Awa nazali komona milangi misatu ya mafuta yamonoko ya bana basi batiye yango nase nde nazali komona awa

Awa nali komona balakisinga eza moteur oyo batiaka na motuka batie yango na salon pe na se eza na ba langi ya moindo.

Na bilili oyo toali komona eza logo ya association namoni maboko mibale esimbani pe namoni ba langi ya mosaka ya motani pe ya pembe.

Na bilili oyo nali komona balakisinga bakontinel ebele na bamituka etelemi pembena yango na balabala moni bakontinel ya balangi ya motane ya bozinga ya pembe.

awa na moni balakisinga bana-kalasi bakolo babasi pe bamibali bamemi basaki na bango na mokongo na moni mosusu atesaki na ye na se pe na moni bamibali bapelemi awa

Bilili oyo nazo komona balakisinga nakati ya lopango oyo mbeto moko pe na ba ndako ya mikuse napembeni nango nalopango na ndako moko yamolayi eza na ba langi ya pembe.

Na bilili oyo nali komona sapatu moko eza na moninga na ye te sapatu ya bana basi eza na ba langi mibale ya pembe pe ya moindo.

Na foto oyo namoni balakisinga awa eza kotewana basombaka ba bilamba namoni bilamba ya kitoko mpe namoni ma likoki moko palati yango robe ya pembe pe ya molayi.

Na bilili oyo, twali komona awa, balakisi biso eza sani ya pembe, na kati ya sani oyo namoni biloko ya kolia ya kitoko. Pondu, pilipili, pe bambisi pe namoni.

A namoni, balakisi nga mondele moko a kosolola na bapapa misusu oyo bafandi na kati ya biro oyo. Baza na babuku na maboko na bango. Pe namoni, na nsima na bango foto moko batie yango na ndako.